ñun daal suñu campagne :ra dafa leer ci wàllu prévision météo yi ñuy jot bu ñu waree def dara dèjà xam nañ lan la ñu war a def parce que dañuy jot information bi à temps wax nañ ñu tey <hesitation> suba wala gannaaw suba day taw parce que xam nañ ceeb mu taw mu tawte su fekk gooob guñ ko moo gën mu tawte fekk ñu ngi ko goooob ba pare bu ñu waroon a gooob duñu goooob bu machine yi waroon dugg dañuy naan machine yi na xaar ba taw bi jàll ren nit ñi gën nañ gën nañ gëm météo parce que bu nee day taw day taw bu nee day tàng day tàng bu nee day poussière day poussière donc nag loolu <hesitation> Jokalante joué na si rôle bu baax munoon xam nga ANACIM nekkoon na fi bu yàgg waaye Jokalante tax na ñun ñu gën a xam ANACIM <noise> donc di sant waa Jokalante bu baax a baax le fait que ñu jël seen collaboration ñu boole ñoom ñaar seen xarañte ndax information mën a yegg si producteurs yi mën a yegg si population bi
dafa war a ànd ak jamono béykat bi dafa war a xarañ te loolu avec Nafoore daf ñuy jàppale bu baax a baax ak loolu ñu ngi si nawet bi mais amul amul benn cas bi ñu bi ñu recensé en tout cas au niveau de Kasak bu jëm si affaire innondation amul lu tax parce que dañuy am information donc su waree taw vraiment am na ay voies yu jógee si Nafoore ñëw carrément dugg si union bi nga xamante ni tous les producteurs si benn si benn moment dañuy am information ANACIM moom moo koy enregistré automatiquement si téléphone yu nit ñi membres yëpp yëpp mais si benn <hesitation> waxtu ñoom ñëpp dañuy am information <noise> wane ni donc mu ngi semaine bii dana taw wala semaine bii tàngoor bi nii lay mel xam nga loolu dafa am solo
dama xamul woon dara parce que aw ma woon information bu may jot damay xëy góob bu sulli * ceeb bi noonu mu taw taw bu am doole taw bu am doole ceeb bi yëpp dugg ci biir ndox mi waa kër gi yëpp ñoo ñëw di génne ceeb bi di teg ci kaw di ko weer te daaw ma te hectare bi maa ngi war a am ay quatre vingt et quelques sacs mais boobu hectare bu ne ay soixante cinq de sacs la am non ren alhamdulilah dalu ma macha allah vraiment li ma desal foofu sax bëriwul bu motee ay cinq sacs six lay nekk damay toog rek sama portable sonné bu sonné ma bës ok bu ma bësee ok damay déglu ma dégg ñu ne ma tey nag bés nangam ak bés nangam dina taw
union de Kasak comme ni ko yeneen kuréel yi bokk na si kuréel yi nga xam ne vraiment taxaw na pour au moins <hesitation> pour jàppale béykat mais aussi jàppale population yi si biir loolu ñun ñu ngi am presque cinq cent hectares plus de cinq cent hectares cinq cent hectares yooyu bon boo xoolee ñi ko ñi ko ñi ko ŋànk si wàllu population c' est presque huit GIE huit GIE boo xoolee am presque membre yi ëpp na cinq cent cinq cent membres <breath> donc boo gisee par exemple ñu ngi si ratio au moins zero cinquante ba un hectare potentiel bi exploité wuñ ko yëpp li ñu buggoon mooy que <hesitation> ñu ñaan état bi ñaan SAED suuf si nga xam ne moo fi tëdd te kenn exploité wu ko aménagé wuñ ko ñu gën ko aménagé su ko defee ñu mën a contribuer bu baax a baax si si programme nationale d' autosuffisance en riz ñuy gërëm di sant au moins <hesitation> bu baax a baax Jokalante si service bi nga xam ne indi na ko indi na ko si wàllu planification mbéy mi surtout nag si si wàllu ngóob mi ak bàcc mi parce dañ doon am jafe-jafe jafe-jafe bi mooy lan mooy si waxtu nawet contre saison buñ ko béyee si waxtu nawet ngay góob si waxtu nawet ngay ngay ngay ngay ngay jiw donc parfois ñu am jafe-jafe ceeb bi yàqu ndax taw yi parce que taw da doon bettaate mais gannaaw bi ñu amee partenariat bi ak Jokalante lëkkalante ak ANACIM di ñu jox information di ko jox sa <hesitation> Jokalante Jokalante di ñu ko jox à travers le service Nafoore ci lañ gisee vraiment njëriñ bi am solo

si magasin CEMA CEMA c' est le centre d' exploitation et de machine agricole de l' union de Kasak <breath> am na ay machines ay tracteurs ak ay moissoneuses bateuses mais aussi am nañu benn magasin stockage du padi padi bi dafa jugee si tool yi ñaaari ñaari tracteurs ak ñaari moissonneuses bateuses ak ay hangars un bloc administratif un logement pour le gardien mais aussi des bureaux quoi nous avons aussi un un magasin d' intrant agricole ça c' est les engrais et les produits phyto bokkul ak magasin bi nga xam ne moom mooy mooy magasin padi bi comme padi ak <hesitation> engrais yeeg c' est des chimiques waruñu ko boole donc ñu séparer ñaari magasin benn magasin bi intrant la benn magasin bi production <hesitation> agricole bi la muy padi bi donc padi bi mu ngi jugee si producteurs yi producteur bu si nekk am na fiche au sein de son GIE donc nous avons des carnets des outils de gestion carnets yooyu dafa recensé membre bu nekk lu mu war a indi te mu méngóog borom parce que dañuy lebi banque di fay donc dañuy renouveller loolu bu ñu fayee bor bi su ko defee ñu mën a delluwaat defaat beneen campagne

léegi lii mooy réglé débit bi <noise> mu <hesitation> ceeb bi fii lay jaar mu ñëw fii mooy <noise> élevateur numéro un <noise> léegi ceeb bi fii lay jaar mu ñëw fii <noise> ñëw ci tame bii <noise> tame bii ñaari tamee fi ne ñaar ñaari tamee fi ne ñaari tamee fi ne <noise> benn bi bii bii ci kaw nii mooy jàpp impureté yu mag yi maanaam donj xeer yi ak ñax mi mu jaar nii dem léegi padi bi ak tànn bi daal di dem ci beneen ci deuxième tamis bi deuxième tamis bi deuxième tamis bi daal di retenir padi bi après tànn bi daal di jàll ñëw fii <noise> ñëw ñëw fii <noise> gisoo léegi fii lay tànn bi di jaar donc kii moom du kii mooy trier voilà mooy tànn bi ñaari tame la am nag bii mooy bu njëkk bi waaw léegi boo seetee léegi boo seetee <noise> ceeb bi fii amul ñax amul amul tànn
set na waaw
set na quoi set na amul ñaax amul tànn set na <noise> léegi ceeb bi léegi ceeb à partir de là ceeb bu set moo fi ne <noise> ceeb bi su setul rek xamal ni lii moo bougé mais su bougé wul ceeb bi day set ceeb bi day set après ceeb bi ñëw nii ñëw ci bii <noise> fii fii mooy décortiqueuse décortiqueuse à rouleau caouchouc <noise> moom dafay décortiquer mais en riz cargot la <noise> riz cargot lay doon
riz cargot
voilà riz cargot lay doon mu ñëw fii ci blanchisseur bi kii mooy blanchisseur bi
fournisseur bi <noise>
waaw mooy mooy blanchisseur bi mooy fournisseur bi quoi <noise> waaw ñun <hesitation> en terme technique blanchisseur lañ koy wax léegi mu daal di blanchir ceeb bi gisoo <noise> mais boo seetee boo seetee ceeb bi <noise> il y' a toutes les gabaries ici y' a <hesitation> les gabaries sont là tous les gabaries sont là <noise> les gros les petits et <noise> léegi mu jaar nii ñëw fii si élevateur numéro <noise> mu ñëw fii <noise> àgg ci table bii kii tamit table bi à l' image de l' autre <hesitation> table
comme qualité
voilà mais là y' a tous les gabaries ici <noise> bon léegi à partir de là gisoo boo seetee fii dangay gis léegi trou tamis yi <noise> léegi ceeb ceeb ceeb bu sew bi <noise> ak sànqal bi ñoom dañuy jàll <noise> léegi fii ceeb bu dijj bi ak ceeb bu yem bi ñooñu ba yooyu yooyu dañuy continué <noise> <noise> léegi ñëwal nii <noise> léegi deuxième deuxième deuxième tamis bi deuxième tamis bi <noise> moom day bàyyi day day retenir day retenir day retenir <hesitation> ceeb ceeb ceeb bu sew bi <noise> le riz brisé mu bàyyi sànqal bi jàll donc à partir de là fii lay riz fii lay ceeb ceeb bu sew bi yem <noise> moom fii lay yem ceeb bu sew bi fii lay yem <noise> léegi sànqal bi moom mu bàyyi sànqal bi ñëw fii <noise> dégg nga léegi comme nee nañu premier tamis bi moom day jàpp yu dijj yi
waaw <noise>
ak ak ak yu yu yu ak ak yu damm benn yoon yi yooyu yooyu dañuy continué dañuy continué ñëw ci élevateur bi mu daal di koy yëkkati indi ko fii lii c' est une trilleuse à alvéole léegi lu tax ñu naan trilleuse à alvéole parce que su arrêté woon léegi ngeen gis c' est c' est formé d' alvéole c' est formé de petits alvéole <noise> moo tax ñu wax une trilleuse à alvéole <noise> léegi moom rôle am moo di séparé le riz entier du riz intermédiare <noise> léegi boo seetee <noise> léegi le riz intermédiare moom su ko trillé côté bii lay génnee moo ngi nii moo nekk nii riz intermédiare bi après léegi riz entier bi mu riz entier baa ngi nii
ceeb bu dijj bi
mu daal di koy dindi <noise> léegi lii mooy procédure bi nii lay demee voilà c' est ça <crosstalk> c' est ça la procédure après ñu daal di koy peser kii bascule bascule electronique la kii bascule électronique la fii lañ koy ñu daal di koy peser après : fra ñu daal di koy ñaw empiler ko <noise> léegi léegi sa <hesitation> sac de son bi son bi léegi moom fii lay yem son bi <noise> léegi son bi moom à partir de là day ñëw nii son bi fii lay yem <noise> dégg nga <noise> son bi moom à partir de là rek parce que lii yëpp day day * c' est du riz cargot plus encore poluchage bi ak yëpp <noise> léegi mu ñëw nii <noise> son bi moom fii lay wàcc <noise> waaw <noise>
d' accord
<hesitation> <hesitation> <noise> saako yi ñu ngi koy jaayee <hesitation> sept mille intermédiare bi ak <hesitation> brisé bi mooy sept mille
<hesitation> d' accord
léegi le riz entier sept mille cinq cent le sac
d' ccord